For marriage matta, plenty cultural traditions dey wey dey important to me. For my side ehn, marriage na very biig tin. E no just dey about two pipu coming togeda o, but also about joining family, community and upholding our values. Na like say di whole community dey support two pipu wey wan marry. No be just di bride and di groom alone o. So many of our traditions dey show respect wey we get for each oda and our family. Di first one wey dey important to me na di traditional wedding ceremony bifor di white wedding or di modern wedding dem cum, we get our own way wey we dey run tins. Di bride price or wetin some pipu dey call dowry, de very important o. No be just about di money but about di respect wey we get for di wife dem family. Di family of dii groom go come wit gift, money and oda tins to show say dem value di bride and dem dey serious about di marriage. di exchange of gift dey way of strengthening di bond between di two familys dem. E no just dey about formality o, na part of how di two families go show say e dey ready to work together for di couples future. Anoda tradition wey dey very important to me na di role of dem elders. Di elders get biig responsibility for marriage bifor di marriage and during di marriage. Di elders dey involve to dey advice, to give dia blessing and to make sure say evritin go according to tradition. Dia wisdom na somtin wey we respect a lot bicos sey without dem many tins for marriage no go get proper foundation. Di wedding date sef no be just to dey enjoy, e get deep meaning. Evri bodi go dress in dia traditional attire. Di man go and woman go wear cloth wey represent dia tribe, all dia village wey dem from come. Dis clothes go show wia you come, your family and your heritage. E dey remind di couple and di family say marriage no be just personal tin but e carry history of culture for evri bodi wey dey involve. Anoda tradition wey dey important na di way we dey respect family elders. On di wedding day, di groom family dem go go visit di brides family to ask for permission and dis one no be small matta o. Di way di groom go show respect for di brides family especially di bride's parents go show di success of di marriage. Di bride family too go tok to di groom make sure say im dey ready for di responsibility wey dey come wen im marry dia pikin. Dat mutual respect and understanding dey make di foundation of di marriage strong. Di whole idea of of wife make im dey come di husband house dey very important. No be just for di woman to live in family but im dey about two pipu make dem come togeda. Di woman wen she move she no just dey start new life with di man o, she dey join to dey growth of di family. Na why di whole community gats dey involve to support both di wife and im husband. On top dat, di tradition wey dey teach say marriage na somtin wey you go wok on. No be somtin wey go just come like dat o. Dem dey show say no rush am but rather marriage na long journey wen una go build, wen una go[] grow togeda. Dere is also dis tradition of staying wit your husband family for a while afta di marriage so e go learn how tins dey wok and im go help you build relationship wit your husband dem family. Dis one na one tradition wey I believe say im dey help a lot. To make sure say di couple dem dey togeda in unity. At di end of it all, dis tradition no be just about di ceremony o. Na about di values wey dem dey carry. E dey remind us say marriage no be all about lovey lovey between two pipu. Na about di family, respect and di bond wey go carry both of dem for life. Marriage is an important step but di traditions go guide you on how to make am wok, how you go dey faithful, how you go respect your partner and how you go carry di culture from your family to di oda family. For me ehn, dis tradition no be old fashion o. E dey show di importance of community and love in evri marriage.

For our culture, burial parties no be just to dey put pesin for ground. Na di way wey we dey show respect for di life wey that pesin live, di journey wey dem don waka, and di impact wey dem don make for us. Death no be just di end, na just part of di journey, so di way wey we take bury di pesin go reflect how much you value that pesin and dia legacy. Wen pesin die, e no mean say dem don disappear completely. To us ehn, na like say di spirit of di pesin still dey, and how we handle dia burial go determine how dem go rest. Di first tin wey we go do na to make sure say dia family members, dia padi dem and dia community dey dey togeda. No be one pesin wok o. Everybody go join hand, and di ceremony go reflect di love and di respect wey that pesin deserve. Di preparation for burial dey show respect too. Na some families go take spend month use am plan, and di way dem go prepare di body, dress di pesin and even make di grave all those tins get meaning o. Di body no jus dey put anyhow. E gats dey carefully clean, dey gats put cloth for im body, and sometimes um we dey decorate am. We no just dey rush am we go take time, even if na traditional or religious rite we dey follow. Di kain material wey we dey use for burial sef dey show respect. For some cultures, we go bury di pesin wit tins wey dem love or tins wey represent dia life. E fit be food, e fit be cloth, e fit be any object wey we believe say e go help di spirit make di journey to di afterlife make e dey easy. Some culture even believe say we go bury di pesin wit money or tins wey dey useful for di next life. Dis show say we no just dey treat di dead anyhow. We dey care about dia wellbeing even after they don waka go. Di ceremony around di burial sef dey show respect for pesin wey don die. go dey around, we go sing, we go dance, and sometimes sef we go do ritual prayers. Dis ceremonies sef dey last for days, and e dey show us say we no take di life of di pesin for granted. E dey show balance say even though we dey mourn, we celebrate di life. We no just stop for di burial o. Di respect sef continue after di burial ehn, We dey get some certain customs wey go happen like may we fit see di grave, may we make offrins, or sometimes have special prayers for di deceased. Di grave sef, we go take am we no go take am play. We go treat am wit care. Some families dem go put flowers, we go build small house or marker to show say we still remember di pesin. Di respect for di dead sef e dey show in di way we dey involve our elders, di elders especially di elders of di family. Dem go take charge of di burial process []. Dem go make sure say we respect our wisdom and dia tradition. they go ensure say evritins happen according to our cultural or spiritual guidelines. So na di elders dem go serve as di link between we wey dey alive and di pesin wey don die, ensuring say di spirit of di pesin dey well cared of. Finally ehn, di respect for di dead no end for di burial o. Di way we take treat di family of di pesin wey don die sef dey show say we respect di pesin wey die. We go support dem, go help dem mourn, go make sure say dem no dey alone. For us um ,death no be somtin wey pesin go face alone o you go do am togeda as community. So ehn, di whole burial practice be one big tin wey show say we no forget di pesin o. E dey show respect for dia life, dia journey and di impact wey dem don make. Di respect for di deceased, pesin wey don die, e dey togeda wit di love wey we get for each oda as a company, community. Na dat way we dey pass one tradition, value, and respect for life even after death.

You see strike ehn, e get plenty effect for wokplace or even di economy sef. E no dey always dey easy for both di worker and di pesin wey employ am, but at di same time ehn, e dey show say pipu no go allow make dia right or welfare wey dey waka on top am for wokplace. Wen strike sub, na big wahala. Di first tin wey e go affect be di workers wey dey on strike. If dem decide say dem wan strike bicos of betta condition or salary, e go mean say dem no go get anytin during dat time. But di main tin be say wey pipu no dey always see na di stress wey in go increase. Di workers wey go dey on strike go dey frustrated bicos even if dem no dey wok, dem still dey worry about dia future. Dem go dey wonder wen di strike go end, if di employer go accept dia demand, and how di whole tin go affect dem. Employer sef no go dey happy wen strike happun. E no matter weda di um company big or in small, wen workers no dey wok, e go affect production or service. If a company get plenty workers and di strike long, e go reduce how much wey dem fit produce or even sell. Just imagine say one hospital go on strike, e go mean say patient no fit go fit get di care wey dem need. If e be oil company wey wok im workers strike, e go mean say you no go fit produce oil wey di country [] di company need. So both di employer and di workers go dey lose one way or di oda. But di main wahala be say strike no just dey affect di workers and di employer alone. E get ripple effect on di economy sef. If workers strike for long, di company no go make profit, govment sef no go collect tax, and pipu wey dey depend on di company for dia own business sef go too fail am. Just imagine say di worker of a transport company dem go on strike, oda business wey dey depend on dat transport service dem go suffer bicos dia goods no go fit waka. Even di customer wey buy from dem go feel am bicos dem no go fit get dia goods on time. Dat one go lead to price increase bicos companies go wan cover dia loss. For govment side um, if yu be govment workers wey dey strike, e fit make public service collapse. If teacher, nurse or even dem doctor if dem strike, e go mean say public service no go run well. If we tok about education, children no go fit go school um. If na health sector, pipu no go fit get treatment. If na transport, pipu go suffer to dey waka from one place to oda. Di worst part be say strike fit cause long time wahala. For example ehn, if pipu no go school for long, e go affect dia future. If pipu no get medical care, e fit lead to death or any serious health yawa. Somtimes ehn, strikes fit even make govment spend more money dey try to dey settle matta. Di more strikes dey happun, di more e dey affect di stability of di economy bicos business no go grow if ten sion dey system. And if company dey lose money cos of strike, dem go lay workers off or to dey stop to dey hire. Dat one go make unemployment increase o, and pipu wey go lose dia job go suffer more. But no matter how bad strike dey, e still dey get positive side. Somtimes um strikes dey necessary for workers to dey get dat change wey dem dey pray for. If workers no fight for betta condition, na so dem go dey suffer. Strike dey bring at ten tion to di issue wey workers bin dey get. E go help make govment or dia um oga dem make dem know say somtin gats change. In di end um, if strike dey successful, e fit lead to betta working conditions, higher salary, and betta treatment for di worker. But if di strike too long, e no good for anybodi o. Employers go lose money, workers go lose salary, economy no go go well. So di best tin na be say make both side both di worker and dia employer na im be dia oga so make dey sidon, make dey tok betta, and find solution wey go benefit evri one. Bicos if solution no come out of di strike, evribodi go lose in di long run o.

Fashion fit influence my evri day choices in diffrent ways o e no be small thing for me e no be just about to dey wear cloth but about how i go feel wen i wear those cloth sometimes um i go dress just talk say i wan feel good about mysef like say di way i dress go make pipu look at me in diffrent way, you know um wen you wear sometin wey make sense di way your confidence level go take go high um go feel like say you fit take over di world and for community wey i dey fashion dey speak e dey show who you be even bifor you open your mouth talk anytin. for example somtimes wen i be wan go work or say i get one meeting di kain cloth wey i go put for body go fit affect how pipu go see me if i dress well pipu go respect me dey go take me serious but make i wear sometin wey no too make sense dem no go see me as professionals—professional even if i know my stuff well so fashion no just dey to dey influence my choice of clothes e dey affect how I go present mysef to di world. fashion also de influence me based on di environment or event wey i dey go if i dey go church or i be wan hang out wit my friends di kain of clothes wey i go wear go depend on di place i no fit wear cloth way i wan wear go beach wear am go church or cloth wey i wan wear go party wear am go church because say each place get im own vibe and fashion dey reflect vibe and even for di kain work wey i dey do if i wan run errand for di day wia or i wan go take pictures di kain cloth wey i go wear go still change so fashion just dey blend wit wetin i dey do somtimes fashion um dey influence di way i dey think about mysef if i wear sometin wey i really like e go make me feel like say i dey on top of di world like say di cloth dey give me power but if I wear somtin wey I no really like or sometin wey no fit me well e go make me feel uncomfortable like i no dey in control of di situation so i feel say di cloth wey i dey wear dey affect di way i dey feel mysef on any given day. apart from that i been notice say fashion somtimes um, de make me feel part of di group take for example, if i dey hangout wit pipu wey wear a particular style or color i go feel like say i belong like say we all dey on same page e dey help me dey fit in especially wen i dey try to connect wit new pipu fashion somtimes dey act like say we dey together e dey bring pipu together based on shared di interest abi style but somtimes um fashion fit make me fit pressure too o wit social media evri wia i see pipu wey wear all these expensive expensive cloth all di ogbonge trend wey dey ring and i go begin dey wonder if i dey dress enough or not somtimes um i feel say i need to buy new cloth every time just to say i wan keep up and dat one no dey easy especially if money no dey fashion don bicom like competition to some pipu and dis one fit make me feel some type of way if i no get di latest tins all di most popular brand anoda way wey fashion fit influence my choice is na true my environment and my culture di way i see pipu around me dress fit affect di way i go choose my own clothes too if i dey live for a place wey pipu no too care about fashion i fit feel more free to dress anyhow wey i want but if i dey around pipu wey dey follow certain dress i go wan try sometin wey align wit that culture or style in that way um fashion fit also be reflection of di place wey i dey live or pipu wey dey wit me at di end of di day fashion dey affect my evri day choices because e no dey about how I look but about how I feel. e dey about my confidence how I interact wit others and how I fit express mysef weda na for work, play or outside fashion no just cover my body but e dey shape di way wey i see di world or how di world go see me so e get power in a way wey pipu no realize o. fashion dey affect evri tin wey i do.